Ati ka neno cal dano ma oruku lamum dog ma obedo cet dyang cet dyang ki cati ma obedo alum alum i kore ki dong ki i ngeye oruku cati ma obedo lacet dyang cet dyang uketo lapim dano i ngutte

Atye ka neno cal winyo ma kome tar tyene col ki doge tye yelo ma ty eka tuk i wiyamo.

Atye ka neno ature matar kun wiye-ni ti yelo ki dong kic acel ocung en i wiye mayelo-ni

Atye ka neno cal kic ma gupong kakare aryo kakare acel oopong iwi atura ma kalane tye ma papul.